Binda alquran mo neka ni benda yi bori na binda amna lu bori lu firi ku jànga alkuraan mun na ko janga mu firi ko bemu ba te lu am solo monika ci piir fi mungee woon nit yi ndakalañ nekk di ca fee seen àdduna bi waaye nte ku jàngut mun ko xam bu jànga rekk moo ko muna jànga.

Lii góor la góor mu ngi lettu le teñi ngi gudd haypotikalam lett mu ngi def lu ñuul ci kanam bi mu ngi am sikken bu ndawoob si ken ba ngi ñuul raw bey gudd na raw baa ngi gudd mu ngi def a jaaru ci noppam bi góor bu rafet la.

Ay xale jigéen ñetta sol ci pax ci payu bett bi m ci o mi ay cimis nin ko dugaal ni ngir baraay bemm ngi rafet benn janxa bi nekkaci ni kante bi ku ko mu ngi def lam ci loxa bi gaay ñu ngi lite seen boppa y ñaari ñi ngi sol kawaas nekka ci di pa bi koku solu kawaas.